Mmɔfra mmeɛnsa ne mpanimfoɔ mmieni na wzre hɔ. Nhwiren sisi wɔn anim. Nhwiren no hyɛ nhwiren akoradeɛ mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ adeɛ wɔ wɔn nsa. Barima no kura nhwiren no bi.

Efidie a wɔde kye ewia ɛnyenam ɛda fɔm na aberanteɛ bi ekuntuu ne mu ekuta efidie no. Ɛdan a wɔde edua abobɔ ɛwɔ wɔn ekyi, abɛ nso wɔ wɔn ekyi, nsesan ɛwɔ hɔ.

Asraafoɔ a wɔhyɛ atadeɛ tuntum gyina hɔ, na aberanteɛ baako a ɔyɛ Oburonin repra. Na baako nso gyina ɛdan mu. An no pono yɛ dadeɛ. Na Foam wɔ dan no mu.

Mberantiɛ bebree bi egyina anwia so na mberantiɛ ne bi egyina amona mu. Paep ɛda emona ne mu, ɛdan a wɔde nkyɛnse abɔ so ɛwɔ wɔn ekyi na paep ne bi ɛda fɔm. Aberanteɛ baako ekura sofi na baako nso ɛɛsere.

Aberanteɛ bi a okura peaw te pɔnkɔ so, aberanteɛ no hyɛ fugu ne kyɛ. Ahoma sensɛn pɔnkɔ ne so tiri so. Mfonini wɔ aberanteɛ no akyi, mmaayewa mmienu gyina hɔ, mmaayewa ne baako hyɛ ntoma ataade.

Abaayewa a ofira kente na ogyina hɔ. Ahweneɛ egu abaayewa no nsa. Broni a ɔhyɛ ataade soro tuntum ne ataade fam kɔkɔɔ egyina abaayewa no nkyɛn. Broni bɛrima a ɔhyɛ ɛkyɛ egyina wɔn akyi.

Ɛdɔm bebree na wɔgyina hɔ, na wɔde nkatasoɔ akata wɔn hwene. Aberanteɛ baako de ne nsa akata n'anim, na mmeranteɛ no bebree hyɛ kyɛ. Mmaayewa no bebree nso abɔ duku, na ɛbi atena ase.

Abanbɔfoɔ mmiɛnsa na egyina hɔ. Na mmienu yɛ apolisifo. Na baako ɛnso yɛ ɔsrane. Ɔsrane no ekita etuo tenten. Na polisini baako etuo ɛhyɛ ne ho.

Mmranteɛ mmiɛnsa ɛwɔ ɛdan mu. Abranteɛ baako ekura bɔɔlo. Na abranteɛ baako nso ama ne nsa so. Kanea ɛbobɔ ɛdan no ɛsoro. Na akonwa a wɔde fom ayɛ nso esi hɔ.

Mmaayewa ne mmarima te pono anim, na kɔmputa sisi wɔn anim. Krataa deda wɔn anim, na ɛbi nso kura twerɛdua. Abaayewa baako gyina hɔ a ɔresere. Na baako nso te hɔ a ɔno nso resere.

Maamefoɔ mmiɛnsa na wokuntun hɔ. Baako ɛworow ɛnneɛma mu. Baako nso ekura rɔba. Baako nso kura prae a ɔpra. Na aboɔ ɛwɔ fam hɔ. Anwia nso so ɛwɔ fam hɔ. Akɔda bi gyina maame na ɔpra no ɛnkyɛn.

Akonnwa fitaa si ɛpono anim. Na kɔmputa esi pono no so. Twerɛdua ne nwoma da pono no so. Mmranteɛ mmienu te kɔmputa anim. Na abranteɛ baako nso asɔ ne kɔmputa.

Aburo gu dadesɛn mu si gya so. Maame bi a ɔrehwɛ n'anim te aburo no ho ɛna abaayewa bi a ɔhyɛ atadeɛ bibire te ne nkyan.

Mberantiɛ ne mbabaawa egyina nsuo mu. Ɔbotan ɛwɔ wɔn ekyi na abotan ne ho ayɛ apɔtɔbibire. Na nsuo firi abotan ne so ɛɛba. Mberantiɛ ne bi hyɛ ntaade wɔ soro ebi so nhyɛ ataade wɔ soro ɛnaberantiɛ ne bi ɛho afɔ.

Abayewa bi a ɔde ne nsa ato ne nsayam gyina hɔ, na mmarima bi nso gyina n'anim rehwɛ no. wiemhyɛn ketewa nso si hɔ a wɔabue wiemhyɛn no soro. Abayewa no hyɛ kyɛ, na n'atadeɛ a ɛhyɛ no no ahosuo yɛ bedeɛ.

Mmayewa bebree tete afidie a wɔde pam adeɛ anim. Afidie no si dua pono so. Adaka a wɔde ntade agum si dan no akyi. Atade sensɛn dan no akyi.

Nnipa bebree a wɔkura frankaa gyina hɔ, na abammɔfoɔ nso gyinagyina hɔ. Abammɔfoɔ no bi asosɔ nnipa no mu, na wɔde dadeɛ asi nnipa no bebree anim.

Akonnwa a wɔde foam ayɛ si hɔ na pono si mfimfini, na akonnwa si akonnwa a wɔde foam ayɛ no akyi, na adidipono si nkonnwa no mfimfini. Kanea sensɛn wiem, na wɔɔkye bɔ dan ne ho.

Nnipa mmiɛnsa ɛresa na binom nso ɛrebɔ twene, binom nso gyina wɔn a wɔrebɔ twene no akyi. Wɔn a wɔrebɔ twene no baako nhyɛ ataade wɔ soro na mmom ɔhyɛ baako wɔ fam.

Mmeranteɛ mmenu kura ahoma mu, na aberanteɛ baako akuntunu ne mu. Mmeranteɛ no bebree nso de wɔn kotodwe asisi nsensan mu. Nnua wɔ wɔn akyi, na abotan nso wɔ wɔn akyi. Mmeranteɛ no hyehyɛ sekɛɛte.

Mmaayiwa bebree ɛwɔ ayaresabea. Ɔbaa baako a ntoma fitaa etwa ne mu ɛte mpa so. Ɔyare hwɛni egyina abaayewa ne nkyɛn. Ntontom dan ɛsensɛn ɛdan no ɛsoro.

Mbɔfra num na ɛte hɔ, na abaayewa baako ɛka wɔn ho. Abɔfra a wegu mayaafi ɛɛbɔ twene, abaayewa no ekura akasaa na mbɔfra no baako ɛɛbɔ senkuo. Abaayewa a ɔɔbɔ twene ɛsere.

Mmɔfra bebree na ɛtete nsensɛn mu ababaawa baako nso gyina hɔ, ababaawa no atene ne nsa, dan a wabɔ so kɔkɔɔ si wɔn akyi, mmɔfra ne bi de adeɛ abɔ wɔn ti.

Dan a ɛho ahosuo yɛ akokɔsradeɛ si hɔ ne pono a ɛyɛ mmiɛnsa, na akwadaa baako te pono baako anim. Borɔde dua sisi dan no akyi, na kube nso si akyi, nnua bebree nso wɔ dan no akyi.

Kodoɔ bebree na ɛsisi hɔ, na mmeranteɛ bebree nso gyina kodoɔ no nkyɛn. Ebi nso te kodoɔ no bi mu. Adan sisi kodoɔ no akyi, na dua nso sisi hɔ. Kube nso si adan no anim.

Mmerante ne mmabaawa kuntunu dadepono bi anim. Abɛɛfo afide a wɔde hwɛ nneɛma nketenkete sisi wɔn anim. Aberanteɛ baako de ade fitaa akyekyere ne nsa na ɔrehwɛ afidie ne mu.

Mberantiɛ nan ɛɛto ɔware. Aberanteɛ baako de ne nsa esum n'ano. Edua esi wɔn nkyɛn na akonwa ɛnso a obia nte so esi wɔn nkyɛn. Mberantiɛ ne bi egyina hɔ.

Mmranteɛ a wɔn ho ayɛ fi gyinagyina awea mu, na nsu fi fda anwea no mfinimfini. Mfidie bebree sisi hɔ. Na mfidie bebree sisi hɔ, na obi gyina nsu fi no mu resa nsuo no bi.

Ababaawa a ɔde aduane ahyɛ n'anum te hɔ, na nnuane bebree gugu n'anim. Sekan a wɔde didi ne atere a wɔde didi nso da n'anim. Kuruwa a wɔde no nsuo nso si wɔn anim.

Nkwadaa miensa na ɛkuntun hɔ, na baako ɛhohoro ɛneɛma mu , na baako nso etwtwi nkyɛnsee ho. Na baako nso de nkyɛnsee egu nkukuo mu. Deɛ ade. nkyɛnsee egu nkukuo mu no hyɛ ataade soro bi deɛ.

Abranteɛ bi te sɛnkuo anim. Na abaawa baako nso kura sɛnkuo abaa rebɔsɛnkuo. Ababaawa no hyɛ ataade ɛsoro tuntum. Na abranteɛ baako gyina hɔ na ɔreto nnwom.

Abayewa a ɔde nkatanimu akata ne hwene so te hɔ, na ahwehwɛniwa hyɛ n'atade no mu, ɛnna ɔyarehwɛni ba nso kuta panneɛ, na ɔde panneɛ no rewɔ abayewa no.

Mmabaawa na wɔretwe ahoma, na mmabaawa no bi gu fam. Ɛbi nsos so asɔ ahoma no mu. Wɔn afadeɛ yɛ asraafoɔ afadeɛ a n'ahosuo yɛ apotobibire. Na asraafoɔ a wɔhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ nso gyina wɔn nkyɛn.

Abansoro na ɛsi hɔ, nnipa te anim, bi nso gyina hɔ. Ahwedeɛ gu abansoro no anim, na kiɔso nso gu abansoro no anim. Nnipa bebree te abansoro no nkyɛn mu.

Abranteɛ ne abaabawa na ɛte hɔ. Ababaawa no kita kube, na ababaawa no ɛsere. Ɛnam esi abranteɛ no anim. Abranteɛ no de ade kɔkɔɔ abɔ ne ti. Na n'ataade a ɛhyɛ no ɛsoro ɛyɛ kɔkɔɔ. Ababaawa no ataade a ɛhyɛ no ɛyɛ tuntum.

Nnipa bebree egyina kantankantan akyi. Nnipa no bi ɛhyɛ ɛkyɛ. Na nnipa no bi apagya wɔn ahomatrofo akɔ soro. Bansoro esi wɔn akyi.

Hyɛn kɛseɛ na ɛsi hɔ. Wɔabue hyɛn no to. Mmeranteɛ mmienu gyina hyɛn no mu. Mmeranteɛ no kuta moto a wɔde ti mmirika mu na wɔde rewura hyɛn no mu.

Mmaayewa nwɔtwe na ɛgyina hɔ, mmayewa ne bi hyɛ mpaboa a toɔ yɛ tenten, na abaayewa baako de ahwehwɛniwa ahyɛ ne tirihwi mu, mmaayewa no hyɛ ntoma ataade, abaayewa baako kura papa a wɔde huhu wɔn ho.

Nnipa bebree na wɔnam kurom, na ebi nso gyinagyina hɔ. Abayewa bi a ɔhyɛ atadeɛ soro akokɔ sradeɛ, na ɔde akokɔ sradeɛ abɔ ne ti so pan, na maamefoɔ bi nso a wɔso adeɛ di n'anim.

Nkwadaa rebɔ bɔɔlo wɔ nsensan so. Nsuo gu nsensan no so. Nnua wɔ wɔn akyi. Nkwadaa no mu mmienu nhyɛ atadeɛ. Nkwadaa a wɔaka no hyɛ atadeɛ. Nsenane no ahosuo yɛ ahahammono.

Sotɔɔ a wɔtotɔn adeɛ ɛwɔ mu ɛwɔ hɔ na enipa bebree nso ɛnam kwan ne mu. Nipa ne bi so ɛɛtɔ adeɛ na ebi so ɛɛtɔn adeɛ. Abranteɛ a okura mpaboa egyina hɔ na ntomago egu ne kɔn mu.

Trakta beberee na esisi hɔ. Trakta no ahosuo ɛyɛ ahahammono. Na lɔre hyɛn a ɛyɛ kɔkɔɔ ɛnso esi hɔ. Nnipa bebree egyina trakta no anim. Na baako de ne nsa akyerɛ trakta no ɛso.

Aberanteɛ bi a ɔkura adowa gyina hɔ. Wɔatwa adowa no mene, na mogya wɔ adowa no ho. Mmeranteɛ a wɔkura tuo gyina akyire, na bɔtɔ sɛn aberanteɛ baako hi. Nwura wɔ wɔn akyi.

Mmeranteɛ no mmabaawa gyina hɔ, na mmeranteɛ mmienu nso te hɔ. Kɔnmuadeɛ gu wɔn nyinaa kɔn mu ɛna wɔde adeɛ atoto wɔn nsa. Ababaawa baako abue n'ano, na wama ne nsa so, ɛna aberanteɛ baako nso ato ne nsa.

Ahomatorofoɔ, nwoma, twerɛdua, wɔɔkye, ɛkyɛ, ahwehwɛniwa, mpaboa, wiemhyɛn a wɔde dua ayɛ ne ade afidie a wɔde twa mfonini da hɔ.

Mmeranteɛ mmienu ne mmabaawa mmienu na wɔte hɔ, na ababaawa baako resere. N'atadeɛ a ɛhyɛ no soro ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Na adeɛ a wɔde tie nnwom hyehyɛ wɔn aso.

Mmranteɛ a wɔhyɛ adwumayɛfoɔ kyɛ egyina gyina hɔ. Na afidie a wɔde fra anwia ehwie anwia egu ɛfam. Abranteɛ no baako egyina ɛkwan mu. Na mmranteɛ no bi ekura sofi.

Mmaayewa mmeɛnsa resa, na abaayewa baako te wɔn akyi. Mmaayewa no baako hyɛ ɛkyɛ, na wɔgyina nsensan mu. Ɛdan wɔ wɔn akyi, ɛdan no pono yɛ dadeɛ.

Nnipa ɛnnan na ɛte hɔ. Mmofra mmienu, ɛna mpanyinfoɔ mmienu. Adua esisi wɔn akyi. Na nhwiren so esisi wɔn anim. Nnipa ɛtete nhwiren no mu.

Ɛhyɛn ketewa na ɛsi hɔ. Mmeranteɛ gyina ɛhyɛn no anim. Nsensan wɔ wɔn akyi, na aboɔ gu baabi a ɛhyɛn no si no. mmerantew no mu baako de ne nsa ahyɛ ne bɔtɔ mu. Baako nso asɔ ne sisi.

Obi gyina hɔ a wɔahyehyɛ ne ho firi ɛsoro kɔka fam. Na ataadeɛ no ahosuo yɛ fitaa ne bebdeɛ. Abranteɛ ne mmabaa ɛda mpa so. Na akwakora ne aberewa bi nso te a wɔde rubber ahyɛ wɔn hwene.

Aberanteɛ bi a ɔte ne nan so te bongreesi so si kwan mu. Ɔde ntoma akata ne ti. Mmeranteɛ bebree wowɔ n'akyi a wɔkura kyiniiɛ. Kwan no mu afɔ.

Mmarima ne maa bebree na ɛte dan mu. Na kɔmputa esisi wɔn anim. Kasafoni bɔ soro. Na kanea ɛbobɔ ɛdan no ɛsoro. Ɛmmarima no bi te ɛpo ti.

Mbabaawa ne abranteɛ a wɔn asɔ wɔn mu. Gyina hɔ. Na nnipa bebree atwa wɔn ho ahyia. Ababaawa no ataadeɛ no ahosuo yɛ tuntum. Abranteɛ hyɛ kyɛ tuntum. Ababaawa mpaboa yɛ kɔkɔɔ.

Kɛntɛm bebree na ɛsisi hɔ, na borɔdeɛ gu kɛntɛn no anim. Maame bi nso te kɛntɛn no mfimfini. Na aborɔbɛ gu kɛntɛn no bi mu, ɛnna aduaba bebree nso gu kɛntɛn no bi mu.

Dua nkonnwa sisi adidipono ho. Adidipono no nso yɛ dua. Kanea atenten atenten sesɛn wiem. Ewiem afadeɛ no yɛ fitaa, na kanea no nso so yɛ fitaa.

Asono anan ɛna ɛnam hɔ. Na lɔre asi ɔsono baako anim. Nnua asisi hɔ na ɛserɛ nso ɛwɔ hɔ. Nnipa bebree ɛte lɔre ne mu na lɔre no ɛsoro ani hɔ. Na baako atwa mfonyini.

Buroni nkonnwa nwɔtwe gugu dan mu, na dan no ho afasuo yɛ bedeɛ. Mfonin bobɔ dan no ho. Dan no soro yɛ fitaa.

Mbabaawa nnum ɛna egyina hɔ na wɔnyinaa yɛ mborɔfo. Mbabaawa no nyinaa ɛsere, na nhwiren egu wɔn enim. Nhwiren no ɛwɔ ahosuo bebree, nhwiren no bi ahosuo ɛyɛ ahahammono, ebi so yɛ fitaa.

Sotɔɔ a ntaadeɛ sensɛn mu na ɛwɔ hɔ akɔnmuadeɛ ɛwɔ sotɔɔ no mu na ntoma nso ɛwɔ sotɔɔ no mu ɛmmabaawa a baage ɛsen wɔn kɔn nso ɛnam hɔ na baage ɛbɔ abranteɛ baako akyi abranteɛ baako nso ɛte rɔba so.

Mmranteɛ mmienu retu anwea wɔ blɔɔk nkyɛn. Lɔɔre a wɔde fa anwea si kwan no mu. Na mmaranteɛ bi hyɛ kyɛ.

Mmeranteɛ mmienu ɛrebɔ tennis, aberanteɛ baako te hɔ a ɔrekan mba. Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree gyina wɔn akyi. Wɔn a wɔreba tennis no ataadeɛ ahosuo yɛ akokɔsradeɛ.

Mmabaawa mmienu gyina hɔ. Ababaawa baako de ntoma afa n'anim nyinaa, na mmeranteɛ bi nso te dɔteɛ mu. Ntadeɛ sensɛn hɔ, na apata nso wɔ hɔ. Dɔtedan wɔ wɔn akyi.

Mmranteɛ mmiɛnsa na wɔgyina hɔ na baako nso kuntunu hɔ. Baako de anwea a wɔadɔn no regu dadeɛ mu. Na dadeɛ bebiree nso si abranteɛ n’akyi. Baako nso kura afidie a ne kɔba yɛ baako a anwea a wɔadɔn gu mu no gyina hɔ.

Anyinam afidie a wɔde twe anyinam ahoɔden egu hɔ. Ɔsraani gyina ho. Ɔsraani no hyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ bideɛ. Nnipa mmiɛnsa egyina afidie no a wɔhyɛ ɛkyɛ wɔde bɔ wɔn ti ho ban.

Apata a wɔde pamporo abɔ esi hɔ. Nkɔdaa bi te apata no ɛsoro. Nkɔda bebree nso gyina apata no fam. Aboɔ egugu ɛfam. Na anyinam kanea ahoma ɛsensɛn ewiem.

Mmofra ɛtete ɛfam. Na ababaawa nso egyina hɔ. Ababaawa no ɛkasa. Ababaawa no ataade ahosuo ɛyɛ tuntum. Na akonwa esi ɛhɔ. Apono nso so esi ɛhɔ.

Mmeranteɛ mmienu ne abayewa baako kura dadeɛ mu, na mmeranteɛ no mmienu nso kura ahoma mo retwe. Dan sisi wɔn akyi, na nwura nso wɔ wɔn akyi. Dua a wɔde agye ban nso wɔ wɔn akyi.

Hyɛn si hɔ. Hyɛn no ahosuo yɛ fitaa. Aberanteɛ bi rebu fangoo agu hyɛn no mu. Fangoo afidie no ahosuo yɛ fitaa. Nnua sisi aberanteɛ no akyi, na dan nso wɔ n'akyi.